Waa meel kabo lagu iibiyo

Shaati surwaal iyo kabo

Waa guryo waxaa dhex maro wado waxaa maraayo bajajyo

Meeshaan waxaa fadhiyaan naago wataan dhar diidhaqan oo midabkoodi ay guduuti jaalo wayna ciyaarayaan

Waa katiinad dahab oo ku jiro bambal

Meshan waxaa ka muuqda nin iyo naag

Waa dahab meel ka laalaado

Katiin dahabi boombal kujiro

Waa sadex wiil oo matagaayi weel buluug

Hal kaan waxaa ka muuqda nin gacanta ku hayo makaroofan

Meshan waxaa ka muuqda dabaq cadaan ah

Kal kan waxaa kamuuqda baa buur iyo loor wax cadaan ku jiraan

Waa gabdho wataan xijaabo buluug ah oo gacanta ku hayaan buugaaggii qaliman

Dhul waayo mooto baa taalo bad baan ujeed naa

Hal kaan waxaa kamuuqda shaati dhul kuu yalaa

Weel cadaan ah oo cuna kujiraan

Waa meel wado banaan. Geedo ayaa kuyaalo

Een waxaa ka muuqdo gabdho wataan calanka soomaaliya kurtugood midadkoodu yahay buluuki cadays

Waa dad hal meel wada fiirinayo

Meeshaan waa dukaan lagu gado macmacaanada

Meshan waxaa iiga muuqda labo lugood

Waa qasaalad iyo kuukar iyo firiij

Meeshaan wax yaalo alaabo badan oo isku eg oo cagaar iyo jaalo iyo kalaro kala badana

Waxaa meshan ka muuqda labo ubax mid gaduud ah iyo mid Jaale ah

Hal kaan waxaa yaalo fadhi

Meshan waxaa ka muuqda katiin dahab ah

Waa qol midabkiisu yahay madow iyo caddaan

Waa koob kafee ama shaah kor cadan ah

Hal kan waa dugsi

Meeshan waxaa fadhiyo oday wato shacbiga iyo koofi caddeys ah iswallow cadays ah waxaa uu qabaa oo ku yaalla madoobe

Waa saacad midab dahabi daawi

Waa surwaal madow ah

Meeshaan waxaa suran saakooyin kala duwan

Waa geed cagaar ah kujiro dhagax cadaan ah

Niman IYO naago meel qashin ka guraayo

Meshan waa wado dheer waxaa maraayo gaariyaal madow ah

Waa arday dugsi quraan baraneso

Shan waxa ay iga muuqdo afar saako oo boom-bari ku jiro

Halkaan waxaa yaalo karemo midabkooda yahay qaxwi iyo madow

Waa askar boolis ah oo garoon joogo

Shaati gacmo dheere bar baro guduud iyo cadaan leh

Waa shaati gacma gaab ah oo baro baro leh

Meeshaan aa saaran laba nin oo dhar isku qabto oo hagaajinayso meel waxayna saaran yihiin jiraan jar jar

Waa qol albaab iyo mutuleel leh

Waa nin cunaayo jikin

Halkaan waxaa ka muuqdo shaati ku dhex jiro box ka lagu keenay shaatigana waa cagaar

Waxaa iimuuqdo nin wato suud iyo ookiyaalo

Waa gabar iyo wiil madaxa maro cad ugu duubeeso

Meeshan waa meel qolo ah waxaana yaallo kuraas fara badan kor waxaa ka daaran iftiin daawi ah darbigaladkiisuna waa dahabi

Meeshaan waxaa ka muuqdo shaati gacmo dheere ah

Halkaan waa hool dad badan ayaa fadhiyo

Halkan waa wado oo la soo dhaweynayaa dad

Halkaan waxaa ka muuqdo malawax iyo rooti

Waa ilmo yar yar oo dhar cad cad wato

Halkaan waxaa ka muuqdo miis jaalo madaw iyo cadaan iskugu jiro waxaa hoos yaalo fadhi jaalo iyo kursi buluug xigeen ah lugahana waa qalin

Waa guri darbi cadaan sidii loofkii usamaysan leh

Gaari weyn oo saaran tahay booyad

Waa caleemo meel suran darbi cadaan

Halkaan waa meel jiim ah

Waa ukun la shiilay jabati iyo hilib

Waa saxan cad kujiro ansalaato iyo suugo gudud

Halkan wuxuu ku talo meel jiko ah oo midabkeedu yahay darbigeeda caddays waxaa dhex taallo armaajo weyn oo gaduudan p

Waa layr cad

Waa guri dhismo ku socda alwaaxyo ayaa ka dambeeya

Waa gabdho harqaan baranaayo iyo macalinkoda

Halkaan waxaa ka muuqdo miis gaduud ah oo saaran computer madaw ah waxaana yaalo meesha kursi madaw ah

Waa dad meel maqaayada joogo oo cabitaan iyo wax cabaayo

Waa kursi madow biyo iyo cunto

Waa qol waxaa yaalo armaajoyin darbiga waa cadaan

Waxaa ii muuqdo ibs bank card

Meeshaan waa meel wada ah waxaa marayo mootobajaajka badan

Waa meel hool ah niman iyo naago ayaa joogo

Waa gabar wax ku qorayso qalin bay gacanta ku haysaa sawirada caddaan ayaa hor taalla

Waa niman askar ah meel taagan

Nin meel fadhiyo kursiga waa madow

Waa dabaq dheer oo cadees ah

Meeshaanw axaa yaalo keeg iyo kafee kafeega wuxuu kujiraa koob

Halkaan waxaa taagan nin madow ah

Waa geed cagaar ah suran meel oo cadaan ah

Halkan waxaa ka muuqda canbe

Halkaan waxa aiiga muuqdo caleen cagaar ah

Hal kaan waxaa yaalo kareen

Waa meel ay ku qoran tahay hidaadroos

Meeshaan waxaa yaalo kursi ku dhex jiro qol vip ah oo fiican la yar qurxanno ka daaran yihiin

Halkaan waxa kamuudo kursi iyo miisas buugaag dul saaranyihiin macalimiin iyo arday

Meeshaan waxaa ka muuqdo qol iyo fadhi

Hal kaa waxaa ku qoran hal door

Halkaan waa wado ay maraayaan bajaajyo

Waa guri dhismo ku socdo oo biro ku xiranyihiin

Waa biro iyo alwaaxyo isku dhagan

Waa wado gaariyaal yuudhiiya ah ayaa taagan

Meel masaajid oo dad badan joogaan

Waa saxan cadaan waxaa saaran cunto fara badan

Waa eelaboorka aadan cade international aylaboor

Hal kan waa laami la dhisaayo agtiisa waxaa tagan maamo

Waa jibsi iyo cuno kale oo weel kujiro

Waa katiino dahab ah

Waa surwaal cadees ah

Waa katiinad oo boombal suran midabkeeda waa dahabi

Waa arday iskuul dhiganeeso

Meshan waxaa iiga muuqda shaati surwaal iyo kabo cadaan ah

Meeshaan waxaa yaalo shatigarkiisu yahay caddaan iyo madow

Waa niman iyo naago oo.meel hool ah joogaan